Himɓe ɗon fija fijirde fere ko vi'ete langa. Ndaa ɓe ɗoni ɓe joi on woni nder babal. Himɓe fere do joɗi haa sera woɓɓe ɗo dari laara, ɓe ɗo ɓaari saare fere nde fuɗɗi timmai, ɓeɗo vi'a uncompleted.

Debbo ɗo joɗi ɗo ɓorni riga lait pink e nanta gele boɗejum be ɗan kwali ɓalejum o ɗo jogi riga milik kolo o ɗon nyota nda ɓandu mahol ha ɓawo mako.

Leso timminga hautaaka ha fiyoɓe, ɗo dari mil kolo be nanta brawn, ɓe ɗo hauta ɗum siga ha suudu, ɓe ɗo wala ha dow majum.

Keeke botafulay ɓaleejum ɗo dari, e nanta goldin haa ɓanndu maajum, be binndi, ndennden gaaraaji mili kolo, ɗo dow maajum. Luttuɗum ɓanndu keke maajum, ɗon ɓaleejum, ɗon bo kataako burawun. Ɓe ɗo nyoota limse ɓornuki.

Baturejo be kekemako odo hosi himɓe nayii ha nder kanko odo jogi puccu danejum be taya ɗiɗi kekemai orenj ɓeɗo dilla ha chaka fattude nda leɗɗe be hako girin be ɓoggi yite.

Babal sorugo kare lotuki laundri sanitaiza, e nanta Omo Viva, grin e danejum. Ɓe ɗo soda ngam lotuki kare laaɓa.

Feho kiɗɗum, je jamɗi ɗo joɗi ha leɗɗi, ɗo mari cuɗi jego. Be ɗo tamsira mase, himbe ɗo nyama ɗo waɗa saɗaqa.

Sare on milk kolo enanta pink nda windo balejum enanta danejum nda leggal ɗo dari ha baƙki mahol majum, fulawaji bo ɗo tari mahol sare majum da interlox.

Tummuɗe manga manga burawun koolo ɗo jooɗi ha leddi guda jooi, beɗi ɗo hippi ha domaji. Molti kolo fulɓe ɗo waata kosam ha nder wara sora.

Do inde maji envelop danejum serabodejum benanta bulu, miyato bo serabalejum sera bulu himbe nani do vinda wasika ha derewol wata ha nder mabba lenda.

Debbo ɗo fauni waɗi sarƙa ha dande mako goldin kolo, ɗo vakki gele orenj e nanta les bulu be nanta onion kolo ha ɓandu majum, yeso mako ɗo maɓɓi.

Sudu walugo ɓe lesi guda ɗiɗi, kala leso fuu do mari filo ɓalejum-ɓalejum guda ɗiɗi be beshet. Ɗon mari labule, ɗo mari esi gotel ɗo makki ha mahol. Hite guda nay ha dau sudu mai, ha lunguje majum bo hite ɗiɗi, hite gotel bo ɗo ha sera leso mai.

Firish on ash kolo, ɓawo majuum nder bo danejuum, yite ɗo kunni, nda sitep je raga mai guda tati, gora ndiyam ɗo wali ha der, bembbode bodejum bedo wata diyam gam fewa himbe yarandera

Stap leiza milkolo be boɗejum ɗum mari ɓalejum ha dow mai be ɓoggol ɓalejum, do be bindi danejum ɗo jodi ha leddi ha do tiles milkolo be tosh of brawn ɓe ɗo naftira to hite famɗi.

Ɗo luumos babal sorugu kare haako on, ndaa baskooje, ndaa tumatur ,ndaa attarugu ,ndaa robaaji ɓaleejum be bulu ,ndaa goɗɗo feere haa danki too, be follereji pat. Ɓe ɗo defa haako himɓe nyaama.

Deppi kolo majum burawun haa nder tiree danejum. Himɓe ɗo soda haa lumo wara defa ngam nyama nana belɗum haa ɓandu maɓɓe.

Ango on be sobiraɓe mako, oɗo borni gare, jompa, salla be hufunere, oɗo waɗi darugal, luttuɓe sobiraɓe mako ma ɗo waɗi bannin amma ɓe wadai toggowol manga ɗo, nda sare haɓawo maɓɓe be leggal pol waya be gadina ha ndar.

"Silawo do ha bandu dakkowal do ɓili butol danewal ha nder ɓurɗi bodejum enanta milik do nder gauri itta ɗum bodejum do nder silawo mai.

Ɓikkon makaranta peppetel rowɓe, ɗo ɓorni unifom maɓɓe, ɓe ɗo jooɗi haa ɓaawo, hoore maɓɓe ɗo mema bulakbood, ɓe ɗo dow korowal, ɓe ɗo maɓɓiti deftere be ɗo jogi bayro, ɓe ɗo vinnda, ɓe ɗo jala, ɓe yahi ngam ɓe ekkita janngugo.

Paune babal bangal da koromje didi je amariya be ango, korowal broun be nanta girin da tebur do jodi ha yeso mai seramai girin capet on do ve’iti ɓawo majum bo butol danewal e nanta girin be bo popul be nanta girin.

Daldal intaloxs. Daneejum, girin, enanta boɗeejum, fulawa ɗo taari haa sera. Ɓandu mahol mil kolo, enanta jamdi ɗo ɓakki haa tonton.

Goɗɗo on chaculet, color oɗo wati riga ɓalejum odo sowri riga fere danejum ha dou majum, be sarqa ha dande mako yeso mako vangai amma dande mako be vakkude mako do vangi.

Ɗo woni ɓe vi’ata aguwaga ndiyam, ndaa ɗum daneejum, daande juɗɗum, hunnduko oorec, e nanta kosɗe, ɗo ɗuuɗa wanugo haa babal ndiyam woni. Ɓe ɗo dabbawal on, ɓe ɗo hirsa, defa nyaama.

Koromje on ɗo joɗi kofi kolo e'nanta filo ha dow majum be nanta goldin ha dow filo mai be ha les korowal. Kapet girin, nda leda ɓalejum ha sera korowal majum, nda korowal fere hattoni bana lemon girin.

Kula on guda nai ɗo joɗi amma didi on do vangi ha babal, kolo majum light blue be dack blue ɗo mari bindi danejum tambari maɓɓe ɗo mari yelo be orange ɓeɗo wata nyamdu ha nder Majum.

Ɗo suudu on, ɓe ɗo viya pii`oopi, nda ɗum ɗo ɗi tati, yiite tati ngal nyaamo, tati ngal nano, nda nayi bo ɗo jeeri haa ɓaawo, ɓe ɗo waɗa ngam haska haa suudu vooɗa.

Ɓikoi roɓɓe ɓe ɗiɗi ɓe ɗo joɗi jala ɓe ɗiɗi fu lumse maɓɓe wala jungo, goto mo waɗi lumse danejum ɗo gaasa ɗo sanci oɗo moɓi be rivom, goto mai bo riga mako orance, gasa mako ɗo sanci waday rivom.

Les guda tati ɗo waali haa dow tiles milik kolo purple bee nanta onion, limse ɓornugo on ɓe ɗo yaara teela nyoota ɓoorna haa ɓanndu.

Babal sorugo njareteɗam ɓe ɗo viya drings. Nda ɗi ha nder firij wakkere gotel pawa hos ha nder gongomi ɗon ash kolo e nanta boɗejum ɓe vindi ɓalejum. Wakkere bo Fanta ɓe ɗo vindi nda ɗerewol ɗo vindi je chede mai.

Fuws on ɗo wali ha leddi, danejum be nanta boɗejum sedda ha ɓandu majum, ɓeɗo wata ɗum ha ɓandu soket ɓe waɗa caji ko ɓe kunna tivi ko fanka kugal majum.

Gorko ɓalejo ɗo wati sut salla e nanta riga yaasi ash kolo riga nder danejum pade ɓalejum, oɗo dari ha dou interloks ha ɓaawo saare penti daneejum e nanta fulawa girin.

Jungo ɗo jogi yeri guda ɗiɗi je goɗɗo gootel, ɗo be paune silva e nanta dak bulu. Ɓe ɗo wata ha noppi to goɗɗo yiiwi, fauni ko faunai foti wata.

Nyebbam on ɗo hebbini ha babal be sigata nyebbamji. Banɗu gora majum mil kolo, ɗo be binɗi bulu. Ɗon bo fahim binɗi burawn. Gora nyebbamji maini be ɗo naftira fu gam be wuja ha banɗu. Inɗe nyebbam majum ɗof.

Paranti tangaram popul. Ɗo joɗi ha ɗow kapet molti kola. Ɓe malmala marori. Ɓe nanta hako ɓokko. Ɓe taire kusel. jungo ɗo ɗer, ɗo enta nyama.

Nda nyebbam faandu ɗiɗi ɗo dari, ɓandu majum danejum be nanta bulu e bindi ɓaleejum, babal sorugo nyebbam on. Rowɓe ɗo soda wuja, ngam ɓandu maɓɓe ɓedda voɗugo.

Saare kiɗɗum ɗo be bulog dammugal do mabbiti, nda debbo ɗo waɗi himar ɗo vakki boro be do ngal, ɗo nasta nda ɓiɓbe ɗiɗi vurti ɗo dilla makaranta, be inifom dottiji be leda do ha lambatu be yonde majum.

jungo ɗiɗi on mauɗo jei be jei ɓingel, jungo mauɗo ɗo ɗo be lalle ha ɓandu ha kolel manga ɗo, jungo ɓingel bo ɗo be halagare, nda kontaina hattoni boɗejum be milik kolo, nden nden ɗo be sarqa be yeri silva.

Ɓingel debbo hokkiti ɓaawo, o mori peppetel, gaasa ɓaleejum, o rufi. Juuɗe ɗiɗi fu, o yaari ha ɓaawo. Kala jungo fu be halagaare haa tonton.

Mallumjo ɗo ɓorni gaare, ɗo meeti ɗo taari meetalawol. Lamɗo waati gaare ɗo meeti, ɓe ɗo jogi defte al-Kur'aanu, lasfiika ɗo tiiti ɓe. Daa ɓaawo maɓɓe bo dammuɗe on, kofi.

Payanɗe ɗo shiryi guda jeego ash kolo e nanta sitika nevy bulu, e nanta boɗeejum ɗo takki ha ɓandu maajum nda ɓandu mahol milik kolo ɗo jooɗi bo ha leddi, ɓe ɗo defa nyamdu ko himɓe nyamata be.

Sare on ndu nyibama timmaka, wadinga plasta be bo katakoji ɗo tattari ha bandu mahol majum be ittai, sare majum ni judɗum, ɗo nanɗi bana gidan sama.

Ɓingel debbo ɗo dari ha nange odɗo waɗi toggore pink ɗo darani mo bo yottai ko koppi oɗo fadi silipas o ɓawo mako bo mahol on be penti danejum be bindi ɓalejum.

Babal sorugo lumse worbe yadiji da kolo fere-fere bulu, brown, kofie, ash, danejum, milik do hebbini.

Lawol chaka fattude chi’e jungo nano e nyamo goɗɗo ɗo hokkiti ɓawo ɗo wati sarla e riga ɓalejum nanta hufnere as colo oɗo dilla motawal ɗo wara ɓalewal nda jamdɗe ha sera goɗɗo majum ndiyam ɗo sofi ha babal mai.

Cuuɗi naneeji, ɓe ɗo ƴoonaɗi bukkaaji, ɓe nyiɓi ɗi be loope, ɓe taari ɗi be dakkaaji, ɗo taari bo be leɗɗeeji, kolo leɗɗe maajum girin, ɓe ɗo waala haa nder maaru.

Lekki on ɓe vurtini ɗo joɗi ha sera, nda kuwali ɗo joɗi ha gefe, ɗon be orance be nanta danejum be binndi balejum, lekki majum bo burawon on be bindi ɓalejum ha ɓawo majum, ɓeɗo yara ngam hebugo njamu ɓandu.

Tingeje ɗuɗɗum purpple be danejum, ɓe rufi haa nder daaro ash colour, gefe majum unordu ɗo hippi, serabo cooler green be maɓɓode danejum.

Gidansama on be nyibi be timminai katakoji do bandu mahol majum. cuuɗi be dammuɗe ɗo hebbini katakoji ɗo sankiti ha leddi je be naftiri be rufi.

Nda jirgi pirowal ɗo dari ha leddi ha iyapot, inde mai ari, kolo danejum e nanta maru ɗo be bindi nevi bulu, nda ummatore ɗo hebbini ɗo dari ɓeɗo rena ɓe nasta.

Julurde on milkolo ɓedo wadi penti danejum hayeso mai be wadi bindi arabiya be boko, hado dobo da penti girin da lasfika shabbi didi ngal nano didi ngal nyamo da ha lesdobo windo ɗidi on.

Ku kumba ɗo joɗi ha der kwali ha leddi, bawo majum bo kilo on bulu bei danejum, ha bawo kilo majum bo jamdi fere goldin on ɗon joɗi, ɓe ɗo nyama ku kumba ɗo mere bannin, ɓe ɗo defa bo ha nyamdu ɗo nafa ha bandu.

Leggal dammuɗum, ɓandu burawun be hako girin sedɗa ha do majum. Ɓawo majum bo mahol be Penti giren be jamɗee bulu. Ledɗe ɗo wali hatton Soppaɗe.

Sare maunde gidansama be penti danejum enanta windoji ɓaleji e maɓɓode ɓaleji benanta interloxs be step je ɓe va'ata, sare on himɓɓe ɗo joɗa nder maru.

Ɗo haa kafinta on, babal fiyugo koromje. Nda korwal ash kolo e nanta filoji tati; chakawal boɗejum ɗiɗon ash kolo. Nda keke hatto je ɓe nyotarta koromje majum, nda luttiɗi timmai do jodi ha ɓawo mai ɓe ɗo waɗa.

Inji guda nai(4): didi silver kolo, didi bo silva e' nanta boɗejum ha sera majum. Ɗo joɗi ha babal milk kala. Ɓe ɗo naftira be majum je dirɓugo taliya je hausa.

Nyebbam hunduko ha nder fandu maru danejum, be nanta girin, ɗo wali ha dou kapet bulu, be pich, be nanta boɗejum, ɓe ɗo waɗa ha hunduko ngam voɗa.

Waldurop manga juɗɗum ɗo dari milik kolo e'nanta burawun be jamɗe jogugo maɓɓita dammugal mai. kafinta en on ɗo waɗa, ɓeɗo ya siga haa sudu ɓe shirya paɗe be kareji haa nder.

Taso on ɗo joɗi ha nder kiccen ɗo maɓɓiti danejum be dambu ha nder, malli je ngajiri ko kuskus ɓe he’i tingeje, a tarugu, enanta hako ha nder nda gas ɓalejum be ash kolo be nanta fande ɓalejum nda taies ɓandu kicchin. danejum

Nda pali guda nai. Kwaali guda ɗiɗi, be bindi bulu. Paliɗo be maɓɓode daneeji. Ɗiɗi juɗɗi, ɗiɗi dam.... gotel dammuɗum seɗɗa. Gotel bo dammuɗum masin. Lekki on woni nder maajum. Ɓe ɗo moɗa ngam heɓugo njamu.

Paɗe ɓingel petel je roba picch kolo kosgal gotal les majum ha bawo ɗo ngocciti ɗo joɗi ha nder sare ha dagali sera majum bo babal on ndiyam ɗo sofni.

Debbo on ɗo ɓaari mahol hoosi foto. Oɗo waati riga pink, ɗon be tocof ɓaleejum haa ɓandu maajum, gaasa maako ɓaleejum ɗo sankiti, o waɗi hooto doli maɓɓi yeeso maako.